Atye ka neno cal ayom, ayom ma tye gin aryo gubedo nen i wi gimo mo ma ineno calo wai dul dul ineno calo i wai koto koto ma ki rubo ki kweyo ka ki ketogi kun i ngetgi i ngegi tye yat ma gurin mukene nen yidi yidi mukene tye nen calo dyer kal

Ngat ma tye ka goyo bulok tye ki bao lago bulok kun tye ka goyo bulok oketo lobo i bao ma lanyutte nyutto ni tye ka wot ilobo ma dyaka.

Yadi matye ka nen cal waci ka ma ki pito iye yat madwong kun gudi tye i bute tungcel ki tungcel ma nen kato ki iye kun yadi matye ka dongo, yadi matye ka dongo mabeco nen anena ki komgi

Winyo matye ka tuko doge doge nen mayellow tyene nen macol kome weng nen matar kun tye ka tuk ilo bwome malo ping tye nen yat matye ma green green.